Bvudzi rakazorwa mafuta rakati tsepete. Rakasungwa zvimagodi zvitatu. Kubva kuhuma kwakarukwa mizera miviri nevhudzi. Kumashure kwaiswa bvudzi rekuwedzerera.

Wuyu rakapamugwa nepakati. Rinoita vana vachena avo vanovavira pamwe nekakutapira kana richidyiwa. Rinoratidza kuti rakanyatsosvika nekuda kwevana vakawanda. Vamwe vanorishandisa pakuisa mumvura vobika bota rinodyiwa.

Shangu tema dzinogona kupfekwa nemurume dzine mizera michena uye ndedze mhando yeNike dzitambo pamusoro dzekuti mupfeki anogona kusunga kuti anyatsopfeka zvakanaka.

Roni yakasvibira kwazvo ine ruvara rwemashizha. Apa panoratidza kuti panonaya mvura yakawanda nekuda kwemashizha aya akasvibira.

Mhete mbiri dzakabatwa muruwoko. Pane inopfekwa pachigunwe chidiki poita inopfekwa muhuro. Mhete idzi dzineruvara rwesirivha. Yakanyorwa kuti ndeyefatawu.

Miguru mitatu yechibagwe chinyoro une rurebvu kumberi kwawo. Chibagwe ichi chinge chichangotemhwa mumunda. Chakagadzikwa pauriri.

Gedhe rinoshandiswa nevatambi pavanenge vachimwisa bhora. Rineruvara rutsvuku netambo dzakaremberera chena netsvuku.

Bhiza rine mavara matema nemachena. Rine makumbo mana uye rine nzeve mbiri. Muromo waro mutema. Rakamira mukati memaruva akatumbuka zvine ruvara rwegoridhe.

Kebhini yemapuranga iyo yakapfurirwa nemaasibhesitosi. Pane chingoro chine mapuranga mukati uye pane mapepa akangozara-zara. Pane murume akakotama anoratidza kuti pane zvaari kuita.

Zvipfeko zvemukati zvinopfekwa nevanhukadzi. Izvi zvipfeko zvinopfekwa pamazamu. Zvinemavara mashava, ruvara rwemupfupfu, machena uye ranjisi.

Wakarukwa mamutatu wakanyatsoti tsepete nebvudzi rokuwedzerera. Kumashure zvakasangana zvikasungwa netambo chena ine mabhidzi akatenderera patambo iyi.

Shangu nhema dzinopfekwa nemurume. Mukati madzo muneruvara rwerupfumbu. Hadzina tambo, dzinongopfekwa dzakadaro.

Matenesi maviri egireyi. Akanyorwa nemavara matema mukati mawo. Idzi ishangu dzinopfekwa nemunhurume kana kuchitonhora kana kuti kushandisa pakumhanya. Mukati madzo mune tsvina iri kuvonekwa.

Dutu rezvombo zvinoshandiswa pamba. Midziyo inoshandiswa zvakasiyanasiyana zvinosanganisa zvipanera, mahakiso, mabhobhojani, sando.

Parutivi rwetara kana kuti mugwagwa pane dzimba dzakavakwa nezvidhinha dzikapendiwa neruvara rwemazhizha uye panegedhe dema iro rine chikwangwani chakanamirwa pariri. Juraworo riripo rakavakwa nezvidhinha zvine ruvara rwupfumbu. Uye parutivi pane maruva nemaheji akachekerwa zvakanaka.

Bhazi rakatakura vanhu avo vakagara pazvigaro zvine mavara matema nemuzira muchena neruvara rwegoridhe. Mudenga mebhazi mune pekuisa mabheki evanhu vanenge vachifamba.

Mudhudhudhu zvinoshandiswa pakutakura vanhu vanenge vachida kufamba vachienda panzvimbo dzakasiyana-siyana. Dzinemavhiri maviri uye pane pekugara mutyairi nemutakurwa.

Pane shiri mbiri dzakamhara. Shiri mbiri idzi dzirikuratidza kuti dzirikupanana chekudya. Shiri idzi dzinerudzi rutema pamusoro padzo pamusana. Dzinemuromo mutema. Muhuro madzo muneruvara rwegoridhe.

Musikana akapfeka rokwe rembada rine mavara erupfumvu nemadodzi machena. Mumakumbo make akapfeka mapatapata ane mukati mutsvuku uye mabhande emapatapata ane mavara matema akanyorwa nezvichena parutivi.

Mwanasikana ari pabasa. Ari kugadzira mushini akabata chipanera mumaoko ake. Akapfeka hembe dzebasa. Ane heti yemumusoro inodzivirira.

Shiri isina kujaira kuonekwa. Ine manhenga epepuru, matsvuku, matema, mizera michena uye ruvara rwegoridhe. Ine musoro mutsvuku.

Shangu tema dzine muzira muchena parutivi. Dzine tambo tema uye mukati madzo mune ruvara rwemashizha. Shangu idzi dzinopfekwa nemhurume kana achimhanya kana panguva yechando.

Mudziyo unoshandiswa pakugura dzimwe simbi kana kuti waya. Une ruvara rwesirivha. Uye une mubato kumashure kwawo. Mudziyo uyu unonzi pinjisi. Unoshandiswa nevanhu wakawanda kunyanya vanoita zvekugadzira simbi kana kudzipfuura.

Imba yakaturikwa matayira padenga ikapfurirwa uye ine ruvara ruchena rwakashandiswa pakupenda. Pamagonhi pane pendi chena uye pamafafitera.

Jurahoro rakapendewa neruvara ruchena nerushava. Pane gedhe dema uye kumusoro kune waya dziriko. Imba iri mukati yakapendewa nekara yerushava.

Gwenya rine mavara ebhuru rakanyorwa nemavara machena. Uyu mudziyo unoshandiswa nedhiziri kana kuti peturo uchiendesa moto kumidziyo yakasiyana siyana.

Vatambi vari munhandare. Vari kutamba bhora remaoko. Vane mabato maviri. Vamwe vakapfeka nhumbi dzine ruvara rutema. Vamwe vane nhumbi dzine ruvara rwegoridhe. Vose vari munhandare vakapfeka shangu dzakafanira. Pane vatariri vakamira vachiona mutambo uchitambwa.

Tafura tema ine madhirowa matatu iyo inoshandiswa semudziyo wemuhofisi. Pama dhirowa pane kiyi iripo inoshandiswa pakukinura uye nechekumberi kwetafura kune cheya tema kana kuti chigaro chinotenderera chemuhofisi.

Imba yekurarira inemubhedha wakashongedzwa nejira jena. Pamusoro pacho panechiwaridzo chiripo chineruvara rwerudzi rwedenga nemudziyo wekurongedzera hembe kana kuti zvipfeko. Munecheya yerudzi rutsvuku.

Akarukwa wivhi padivi pemusoro wake. Kunerumwe akarukwa godha vachishandisa vhudzi izvi zvinobuditsa unyanzvi hwemuruki.

Musikana akagara patafura achinwa chinwiwa chake nesitirowo yekundonzesa. Irimugirazi. Uye pane bhaweri rinezvekudya zvirimo mukati.

Pamberi pezvitoro panemaruva akawanda kwazvo akadyarwa mumagaba anemavara matsvuku mamwe magaba anemavara erupfupfu. Maruva ava anoratidza kuti anodiridzwa zvakanaka nekuda kwemaruva akasvibira kwazvo.

Ruva rakatumbuka zvepepuru rinoratidza kuti rinowana mvura yakakwana. Anoshandiswa pakushongedza pamadziro edzimba kana kuti unogona kuridyara mugaba.

Tsuro mbiri dzakavata. Pane shuro ineruvara ruchena nerwakasvibira, poita imwe tsuro ine ruvara rwakasvibira ine nzeve dzakamira. Tsuro idzi dziripamadziro eimba, imba inoratidza kuti yakatosakara zvayo.

Kamba ine ruvara rwemashizha akacheneruka uye ine muzira muchena. Pane gumbo riri kubudikira uye kamusoro kadiki kanoratidza kuti kakapinda mukati memakwati.

Masabhu akagara pazvigaro vari vatatu. Vakapfeka zvipika zvine ruvara rweranjisi. Mukati macho muchena nezvipika zvichena. Mumwe arikuruboshwe akapfeka chipika chine ruvara rweranjisi uye ne tisheti ine ruvara rwemashizha nechipika chitema.

Demo rinoshandiswa pakutema huni mapuranga kana miti. Uyu mudziyo unoshandiswa padzimba kunyanya. Unongoda kuiswa mupini chete kuti ugogona kushandisika zvakanaka.

Matenesi matsvuku akanyorwa nemavara matema. Mukati mawo muchena. Ane pekuisa tambo. Shangu idzi dzinogona kupfekwa nemunhurume kana nemunhukadzi.

Mateki erudzi rwePUMA anopfekwa nemunhukadzi kana kuti nemunhurume idzi ishangu dzinoshandiswa pakumhanya kana kana kupfeka panguva yechando dzine tambo chena pamusoro.

Zvigaro zvitema zvema sofa ayo anogarwa nevanhu vachitandara. Pane mabhodhoro maviri ezvinwiwa zvinodhakwa. Zvinwiwa izvi zvinonwiwa nevanhu vanofarira zvekudhakwa.

Vatariri vari kufara vachiratidza kuti vari kuona mutambo unovanakidza. Vakamira vamwe vacho vakabatira pamasimbi.

Mayonnaise irimugaba rine muvharo webhuruu. Mayonnaise iyi inonzi Bama uku kudya kunovaka muviri vamwe vanosanganisa mumuriwo vamwe vanongoidyawo yakadaro kunyanya mumupunga.

Tsoko mbiri dzinoratidza kuti dzimusango. Pane imwechete yakabeka imwe kumusana. Pameo padzo patema uye dzineruvara rwutema nemakwapa machena

Heji yakasvibira, kuzasi kwayo ine mamwe mapazi akaoma. Panoratidza kuti pane mvura yakawanda nekuda kwemhando yeheji iyi, iyo inoda kumera panenge pane mvura.

Shangu tema inopfekwa nemunhukadzi kugumbo rekuruboshwe. Inebhotayi pamusoro irorinesimbi yegoridhe. Inoratidza kuti yasakara kwazvo shangu iyi.

Magwavha akanyatsosvika uye akaibva. Mukati mawo mutsvuku. Uyu muchero unotapira zvakanyanya uye une mhodzi mukati.

Zvisukiso zvinoshandiswa kugeza mapoto, ndiro, makapu inovamidziyo inoshandiswa mu imba yekubikira.

Chikoko chemachisa inoshandiswa kana munhu achida kubatidza moto. Chinenge chiine zvitanda zvokuti unobatidza nazvo. Padivi pebhokisi pane mufananidzo weshumba une ruvara rweranjisi.

Makokonati nezvinananzi zviri pamusika. Zvinananzi zvinoratidza kuti zvabva kutemhiwa mumunda. Kana uchizvidya unobvisa minzwa inenge iri panze uchimenya.

Nyama yemombe yakasangana nemupunga nemuto zvakasanganiswa pamwe chete. Mune makerotsi madomasi nehanyani pamwe chete nesupu.

Tafura yakarongedzwa mucheka muchena. Pamusoro payo pane ndiro dziripo dzinemavara edenga pamwe chete neepingi. Panezvigubhu zvinemvura yekunwa. Zvigaro zvinemavara epingi pamwe chete neruvara rwedenga.

Mbizi ine makumbo machena nemuzira mutema. Mutumbi wayo wakasangana mavara matema neruvara rwemupfumbu. Ine musoro muchena. Maziso ayo matema uye ine makumbo mana.

Maturusi anoshandiswa pamba kubata mabasa akasiyana-siyana anosanganisa maforogo emugadheni, piki, badza pamwechete nefoshoro.

Makapu aneruvara rwemashizha uye akashongedzwa neruva jena parutivi. Ane mubato muchena. Imwe ineruvara rwakacheneruka neruvara rerudzi rerwupfumbu. Anogona kushandiswa kana kunwira putugadzike kana kunwira mvura. Mukati madzo ichena.

Shiri ine mavara machena neruvara rwedenga pamwechete neruvara rutema. Yakavhura mapapiro ayo uye inoratidza kuti irikubhururuka.

Vatambi vemutambo wekurwa. Varikusimbisa miviri yavo. Vakapfeka zvipika zvitema. Arikuruboshwe akapfeka chipika chakanyorwa neruvara ruchena pamberi, akapfeka mutodo webhuruwu. Uye akatarisana naye akapfeka mutodo unemavara machena.

Madhiramhu, masimbi, mapuranga, makireti uye bhurayisitendi netangi remvura zvakango vunganidzwa panzvimbo imwe chete.

Mudhorobha mune vanhu varikupesana pesana varikuenda kwakasiyana siyana uye pane motokari dzirikufamba mukati memugwagwa. Zvivakwa zvakareba zviri kuonekera panzvimbo iyi.

Mutambi akapfeka nhumbi dzine ruvara rwedenga dzine muzira muchena pahuro uye muzira miviri michena pamapfudzi. Ari pakati penhandare. Akapfeka shangu dzekutambisa bhora nemadzokono.

Ari mumba munoshandiswa nevanhu kana vachisimbisa muviri inonzi jimu mune midziyo yakasiyana siyana izvi zvinoita kuti vanhu vashandise mishina iyi vachisimbisa miviri yavo.

Matombo maviri akagarana mahombe uye muzasi mune mapepa arimo panotoratidza kuti panorasirwa marara. Uye kune dzimba dziri kubudikira dzisina kupera kuvakwa.

Mhete inopfekwa mumaoko nevanhu kadzi. Ine mavara matema negoridhe. Mucheno wakanaka kwazvo unopfekwa nevanhu kadzi vazhinji.

Ruva rinonzi murara. Rakadzvarwa pakati pemigwagwa miviri. Ruva iri rineruvara rwemashizha kuzasi kwaro itema.

Hara inoshandiswa pakudhonza marara. Kumberi kwayo ndekwe simbi, ine mubato wedanda. Inoshandiswa pamusha kana kuti nevanhu pavanenge vachidhonza marara.

Sikurudhiraivhi inemubato webhurauni. Uyu mudziyo uneshandiswa pakusunungura masikuru kanasvipikiri mumba, mumahofisi kana mumakambani.

Shiri yemumvura ine makumbo akatsvukuruka uye ine muromo mutema. Musoro wayo mutema uye padumbu. Pamusoro pane ruvara rutema nemuswe wakareba mutema.

Maheji akadyarwa pamadziro. Aya maruva anoshongedza mhemberekedzo dzemadziro kana kuti dzinodyarwa dzakati kwati kuri kuda kushongedzwa. Iyi heji yakatumbuka zvitsvuku.

Chidhori chakapfekedzwa mbatya dzepepuru. Ine rekeni pachivuno neparutivi yakareba kune rimwe divi siketi. Chipika hachina mawoko chakavhurika pakati pechipfuva.

Mhete yakagadzirwa nemabhidzi akaremberera ayo anosanganisa mavara eranjisi, ruvara rwedenga, ruvara rwemashizha, ruvara rwediridhe. Iyi mhete inopfekwa muhuro.

Rokwe rakapfekedzwa pachidhori retayiendidhayi. Iro rine mavara edenga, machena, ranjisi. Rine maoko akapamhamha uye rakareba kusvika patsoka.

Teki rakasakara kwazvo. Rine mavara e bhuruu. Makwapa matema iyi ishangu inopfekwa nemunhu rume.

Pane maheji emaruva aneruvara rwegoridhe pakati pane roni yakasvibira kwazvo ine ruvara rwemshizha.

Mukomana arikufamba mumugwagwa usina tara. Uyo unoratidza kuti unofamba motokari . Kurudyi rwake kune kombi chena pamwechete nerori. Pane ma taya akaturikana anoratidza kuti panzvimbo iyi pano wedzerwa mweya kana kupomberwa. Uyewo vanhu vazhinji varikufamba vachipesana

Muchini wokucheka nekuboora masimbi. Muchini uyu unoratidza kuti unoshanda nemagetsi nekuti pane tambo dziri kubudikira dzakawanda. Muchini uyu une ruvara rwebumhudza neruvara rwesirivha.

Micheka ine mavara egoridhe yebumhudza yakashandiswa kushongedza. Pamusoro payo pane mucheka mutsvuku wakabata kumusoro neparutivi.

Midziyo inoshandiswa pamba, inosanganisa hara, maforogo, mapiki, mafoshoro uye mabhidha. Iyi midziyo inoshandiswa kuita mabasa anosanganisira kusakura mumunda, kutema huni, kutimba panenge pakawomarara.

Chibage chakafurugwa, chineshanga dzakasvika dzakawanda. Shanga shoma ndodzisina kusvika. Chinemashizha eruvara rwebumudza nechekumusoro kwacho , kuzasi chakafurugwa.

Vatambi vasere vemutambo wekurwa, pane vakapfeka nhumbi dzakafanana vatanhatu vane zvipika zvichena nemidhebhe mitema vaviri vakapfeka shangu chena.

Shiri isina kujaira kuonekwa pese-pese. Inemakumbo akareba kwazvo. Zvidya zvayo zvitema, besu idema uye mutumbi muchena. Maziso ayo anegwapa reranjisi uye inemuromo muchena.

Dindingwe rakashama muromo. Rine mazino mana akatesvera. Rine mavara matema uye madodzi erudzi rwerupfumbu.

Murume arikusimbisa muviri wake achishandisa muchina weku mhanyisa. Akapfeka shangu tema, mudhebhe mutema uye chibiga chine ruvara rwema shizha.

Madziro akapendiwa neruvara ruchena. Uye pane muzira une ruvara rweranjisi pamdhoo pamwe chete nepamafafitera. Pasi pakaiswa kongireti yesamendi.

Mujumbura iri kuratidza kuti iri kubva mukucherwa mumunda. Uku kudya kunovaka muviri kunodyiwa nevanhu vakawanda kunyanya kumaruva.

Zvekudya zvinosanganisira mabhanana, nyama, matomatisi, hanyani pamwechete nepepa. Uku kudya kunovaka muviri kunodyiwa neveruzhinji.

Vatambi vaviri vari munhandare vakapfeka nhumbi dzakafanana asi mumwe chete ari kurudyi ane mukabudura mutsvuku. Pakati pane muzvinapembe akamira.

Mushini unoshandiswa pakusona. Unemavara machena muzera weruvara rwedenga uye mushini uyu unoshanda nemagetsi kana kuti nemaoko.

Amai vakabereka bhegi rine ruvara rwerupfumbu kumusana kwavo parutivi pane motokari ine masimbi kumashure uye yakashama ine ruvara rwedenga nemuzera muchena muzasi kurudyi kune motokari ine ruvara rwesirivha parutivi zvekare pane dzimba dziripo dzine marata emataera

Vatambi vakapfeka nguwo tema dzinemuzira mutsvuku muhuro. Varikuratidza kuti varikupemberera mutambo wavabva kutamba. Mumwe wacho haana kupfeka hembe kumusoro.

Katsi ine mavara matema nemachena. Yakavhura maziso matema. Mhuno yayo ishava. Tutsoka twayo tuchena. Ine mambava akawanda kwazvo.

Mufananidzo wemukadzi akarukwa mumusoro nevhunzi rekuwedzerera. Uye anoratidza kuti akaisa tswiye dzekuwedzerera. Mukadzi uyu akarukwa mabhuredzi matema akasungwa parutivi.

Muti wakapfumvutira une mashizha akasvibira kwazvo anoratidza kuti anowana mvura yakawanda. Muti uyu muchero wemumabhirosi nokuda kwevana vatsvuku varimo mumuti uyu.

Mureza wenyika yeSomalia iyi irimuAfrica. Une mavara maviri. Pakuru pacho pane ruvara rwedenga. Pakati pemureza uyu pane ruvara ruchena rwenyeredzi.

Bembenene riri pashizha. Bembenene iri rine ruvara rutema nemizera yerupfumbu, rine madodzi madodzi akacheneruka, riri pashizha rerudzi rwebumudza.

Gonyeti rine ruvara rwemashizha, rine mizera michena parutivi, rine maziso eruvara rwebumhudza.

Tsvarakadenga yakatara tsiye yakatarisa pasi ine zvirukwa mumusoro zvinoratidza unyanzvi hwemuruki nekuti zvakakwidza zvikadzikiswa, uye bvudzi racho rakawedzeregwa kusvika mumapendekete.

Sango rine miti iyo imwe yakatsvukuruka ine mashizha egoridhe mamwewo matema, mamwewo ane ruvara rwemashizha uye masora anoratidza kuti akatooma pane maporo anofambisa magetsi pamwechete netambo.

Tsuro imhuka inochengetwa mumamisha ine ruvara rwerupfumbu yakamira ine maziso matema uye iri kudya mashizha ari pasi.

Vatambira vatsiva vaviri. Vakapfeka zvichena, nemabhadhi matsvuku muchiunochavo. Varikuratidza kuti vari kusimbisa muviri wavo.

Chishongo chinopfekwa nemunhukadzi muhuro. Chakagadzirwa nemabidzi . Chine mavara matsvuku machena nematema. Uye chimwe chacho chine denderedzwa rine mavara eranjisi egoridhe matema nemachena.

Vanhu vakamira vakabakata mabhegi. Vamwe vakabata mabhaketi. Vanoratidzika kuti vakamirira michovha yekuti vaendeswe kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vanosanganisa varume nevakadzi.

Mukadzi akapfeka magogo matema nerokwe rinemutswe nemajipisi, rineruvara rwepepuru, ruvara rutsvuku uye ruchena, kumberi kwaro rakapfupikira. Mumusoro akarukwa magodi ebvudzi.

Murume akasenga bhegi kumusana , arikufamba mugwagwa uye parutivi rwake panevanhuwo varikuenda kunzvimbo dzakasiya-siyana. Parutivi pezvivakwa panevanhu vakawaridza zvitengeswa zvavo zvinosanganisa matomatisi uye panevanhu vanezvingoro pamwechete nema rori.

Vatenderi vekereke yechipositori. Vakapfeka nhumbi chena magemenzi uye vakadzi vane madhukuo machena mumisoro yavo. Murume akabata tsvimbo muruoko rwekurudyi.

Michovha kana kuti kombi ine ruvara rwegoridhe. Iyi inoshandiswa kutakura vanhu vachiendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kombi iyi inoratidza kuti iri pachiteshi apo panokwirirwa nevanhu vachienda kudzimba dzavo kunzvimbo dzakasiyana.

Musoro wemukomana wakaveurwa kumativi, pamwe pacho pane bvudzi rakaita diki zvishoma. Pakati pemusoro pane bvudzi rakakura, izvi zvinoratidza unyanzvi hwemunhu akamugera.

Furasiku dzuku rinoshandiswa pakuchengeta kupisa kwemvura. Rinemuvaro mutema rinogona zvakare kuisirwa potogadzike kuti rirambe richipisa.

Shangu nhema dzine mizira michena uye dzine tambo tema pamusoro. Dzinogona kupfekwa nemukomana kana nemunhukadzi.

Sadza rakapakurwa mundiro yedhaka chena. Parutivi panemuto kana kuti svupu yakatsvukirira kwazvo yemadomasi. Parutivi panenyama yakagochwa iyo yakachekwa mapisi-mapisi.

Iyi inzvimbo inoratidza kuti inosimwa maruva. Pane magaba akawanda-wanda kwazvo anemaruva akasiyana-siyana. Mamwe maruva akatanda mamwe anezviminzwa mamwe mavara awo matsvuku.

Motokari irikuratidza kuti irikupinda mukati mechivakwa iyo ineruvara rwedenga. Pane gedhe dema uye chivakwa chacho chakaturikana. Pane vanhu varikufamba varikuonekwa, mumwe wacho akapfeka gawuni redzidzo, panoratidza kuti pakoreji.

Vatambi vari munhandare. Pane mumwe chete akasvetuka akabata bhora dzvuku uye ari kuratidza kuti ari kuda kumwisa mumambure. Vamwe vatambi vari muzasi vakapfeka nhumbi dzakasiyanasiyana.

Mureza une nyeredzi gumi nembiri. Nyeredzi idzi dzakatenderedza pakati pemureza. Dzine ruvara rwegoridhe. Kumacheto kwemureza uku kune ruvara rwedenga.

Shiri mbiri dziri padanda dzakamhara, dzine mavara machena miromo mitema uye maziso matema, mambava ekumashure uye matema, shiri idzi dziri kuratidza kuti dziri kudya mashizha emuti.

Hove iri mumvura iri kutuhwina irimo ine maziso matema uye inoratidza kuti ihuru kwazvo.

Vatambi vana varikuratidza kuti varikupinda kuti vatangise mutambo. Vakapfeka shangu dzakafanira pakumhanyisa uye vane nhumbi dzakafanana dzineruvara rwedenga dzakanyorwa kumberi nekumashure nezvichena.

Masofa kana kuti zvigaro zvine ruvara rwerupfumbu pamwechete nematafura iyi inzvimbo inoratidza kuti inogadzirwa midziyo kana kuti inovezwa midziyo yemhando iyi.

Vatambi varikupinda munhandare vakapfeka mitodo mitema nezvipika zveranjisi zvakanyorwa nezvitema. Mukocheri wavo akapfeka hembe chena, kepese chena neshangu chena mumakumbo make

Vatambi vaviri venhabvu vakabereka mabheke kumusana kwavo. Pane akapfeka nhumbi dzine ruvara rwebhuruu neshangu dzebhuruu. Ari kurudyi akapfeka nhumbi tsvuku dzine muzira mutsvuku nemichena. Akapfeka shangu dzine ruvara rwenhundurwa

Vatambi vezvikwata zviri vari munhandare. Vari kuratidza kuti vari pakati pemutambo. Rimwe boka rakapfeka nhumbi chena uye rimwe boka rakapfeka nhumbi tema. Vakamirira bhora vose vari pamambure machena.

Michero inosanganisa maranjisi, mabanana, madomasi, kerotsi, murivo pamwe chete nemaapuro. Izvi zvinoratidza kuti zvichangova mumunda nekuda kwekunaka kwazvakaita.

Shangu dzekumhanyisa mbiri dzakagadzikwa pauriri. Imwe yacho ine ruvara rwakanyorwa nerutsvuku parutivi. Ine tambo dzakasunga chena. Imwe yetambo iyi yakaita kuremberera. Shangu idzi dzine mavara akasiyana.

Mbudzi mbiri dziri kuratidza kuti dzabva mukuvhiiwa. Dziri muma bhavhu maviri uye kuruboshwe kune misoro miviri iri mubhavhu. Nyama yembudzi inonaka kwazvo.

Midziyo inoshandiswa pamba inosanganisa demo, midziyo iyi inenge inoshandiswa nemuvezi nekuti pane penzura ine ruvara rweranjisi uye pane chipimo nehakiso inoshanda pakucheka mapuranga.

Hanyanisi mbiri dzinoratidza kuti dzabva kutemwa mumunda dzinoshandiswa pakubikisa nyama kana muriwo vamwe vanodzidya dzakadaro.

Mabhiza maviri akamira mudanga. Pane rakasvibira koita rimwe rineruvara rwupfumbu nemuzira mutema. Mabhiza aya anogokushandiswa kunyanya nevarungu vanomashandisa pamutambo wekumhanya.

Miti yakamera mumwena wemadziro wemba ayo madziro akavakwa nematombo. Pane mwena iripo iyo iri kumera mapundo akasiyana siyana.

Vatambi vechikwata chimwe chete varimunhandare avo varikuratidza kuti varikurangana kuti vatangise mutambo, vakapfeka nhumbi dzakafanana uye vose vakapfeka shangu mumakumbo.

Varume nevakadzi varikufamba mumugwagwa. Vamweo vakapfeka mamasiki pamiromo yavo zvinoratidza kuti inguva yekovhidhi. Kune zvivakwa zviri kumativi vamweo ndivo vakarongedza misika uye pane varume varikusunda zvingoro zvakazara masaga.

Tambo dzinoshandiswa pakukonekita chivhiti-vhiti. Chineruvara rutema kumusoro kwacho kuneruvara rwegoridhe, ruchena nerutsvuku.

Musikana akarukwa wivhi ine ruvara rwemupfupfu uye itindi. Parutivi pane bvudzi rakavhurwa dema. Uyu mucheno unoitwa nevechidiki zvakanyanya.

Pajurahoro pane maruva kana kuti maheji akadyarwa mamwe acho atumbuka zvitsvuku asi haana kunyatsochekererwa zvakaenzana. Mamwe akareba mamwe akapfupikira.

Tswiza iyo ine mavara machena nemakwapa ane ruvara rwe rupfumbu. Iyi imhuku ino zikanwa nekureba pamwechete inofura masora pamwe chete nemiti. Ine maziso matema nzeve mbiri uye nyanga mbiri.

Maruva akadyarwa mugaba. Aya anoshandiswa pakushongedza pamadziro, padzimba uye mumahofisi. Maruva aya anoratidza kuti anowana mvura yakakwana nekuda kweruvara rwaanarwo.

Midziyo inoshandiswa pamusuka muchemba mechimbuzi. Ine ruvara rwedenga, ruvara rwepfupfu, pingi.

Zvishongo zvinopfekwa nemadzimai muhuro, mumaoko kana panzeve. Panemhete, pane mabhengiru, pane zvuma. Zvishongo izvi zvakagadzirwa negoride, poita zvimwe zvakagadzirwa netambo.

Chitambi chinoshandiswa mumahofisi nemuzvikoro. Chine ruvara rwebhuruu. Mubato wacho ndewe pepuru. Chitambi ichi chinoshandiswa pakudhinda matsamba anenge anyorwa muchiburikidza nekambani yacho kana kuti nezita rechikoro.

N'anga yakapfeka ngundu tema uye ine zvuma zvitsvuku, zvitema pamwe chete nezvepuru muhuro. Yakasunga retso rine ruvara rutsvuku, marava machena uye matema.

Katsi ine mavara machena nematema. Yakazendama pagumbo remunhu. Nzeve dzayo itema. Mukomana akapfeka jinhi dema neshangu dzine mavara chena. Kumashure dzine ruvara rwebhuru nemachena.

Magaga echirungu. Anoratidza kuti achangobva kutemwa mumunda uye anenge ari kuda kuyerwa uremu hwawo. Anodyiwa akadaro, haabikwe.

Mapamusi ishangu dzinopfekwa nemunhukadzi. Mukati madzo makachenuruka uye pamusoro pakashongedzwa nemaruva ane ruvara rutsvuku, ruchena uye rwemashizha.

"Washing" bhasikiti. Mudziwo unoshandiswa pakuisa hemebe dzakasviba. Ineruvara rwe pink ,nemuvara wakafanana

Mufananidzo wesinepuchati. Une ruvara rwakachena pakati nemuzira mutema. Pane rumwe ruvara rwegoridhe kumucheto.

Ruva riri mugaba rakatanda richienda pasi uye rakasvibira mashizha aro. Rakatumbuka vana vepepuru. Iri ruva rinoratidza kuti rinowana mvura yakawanda kwazvo nekuda kwekusvibira kwarakaita.

Wivhi ineruvara rutsvuku. Pakati paro pakavhurwa bvudzi, yakasvika mumapfudzi.

Shangu tema dzinopfekwa nevanhurume. Dzine mukati mune ruvara rwerupfumbu. Dzine tambo tema pamusoro. Shangu idzi dzinowanzopfekwa kana munhu akapfeka svutu kana nhumbi dzinopfekwa vanhu vanoenda kumabasa dzemumahofisi.

Mukomana akagerwa pangi yakaisvonaka kwazvo. Izvi zvinoburitsa mugeri hunyanzvi hwakanyanya. Bvudzi rake rakaita kusvibira uye akavhurwa mutsetse.

Midziyo yakakosha zvakanyanya pamusha iyo inoshandiswa pakukiya pamwe chete nekukiyinura ine mavara egoridhe kuzasi kumusoro kune ruvara rwesirivha parutivi pane makiyi anoshandiswa pakukiyinura.

Motokari dzinotakura zvakasiyana siyana. Idzi imhando dzemotokari dzinotakura zvinorema zvakasangana nemavhu pamwe chete nemasaga uye idzi mhando dzemotokari dzinoshandiswa muzvicherwa nemakambani anoita zvekuchera zvicherwa zvakasiyana siyana.

Musika unokutengesa nzungu ,nyimo, bhinzi pamwechete nenyemba une magaba anoratidza kuti arikuyera zviri kutengeswa. Masagawo mamwe anehupfu nemakapu anoratidza kuti zvipimo zvinoshandiswa pakutengesa.

Mateki aneruvara rwuchena, anetambo chena. Anoratidza kuti anogona kupfekwa nemurume kana kuti nemunhukadzi. Haana kunyanyosakara zvawo.

Shangu dzekumhanyisa dzineruvara ruchena uye ndedzemhando yeribhoki. Dzine muzira webhuruwu kumashure kwadzo. Mhando yeshangu idzi dzinopfekwa panguva yekumhanya kana panguva yechando. Nemurume kana munhukadzi.

Mukomana akapfeka jini rakafedha iro rine ruvara rwedenga. Chipika chake chine muzera muchena webhurawuni newebhuruu.

Musikana wakapfeka chipika chine ruvara rwemashizha. Wakapfeka sikinitaiti tema iyo yakareba kusvika mutsoka. Mutsoka dzake akapfeka shangu dzine ruvara rwemashizha dzakavhurika kummberi nekumashure kwadzo.

Musikana anoita zvekumodhera. Ane bvudzi reafuro iro rakakura kwazvo rine mufananidzo wezipi ine ruvara rwesirivha.

Hari kana kuti mbiya dzinoshandiswa nevanhu vechiPositori venguwo chena uye vamwewo venguwo tsvuku. Uyu mudziyo wavanoshandisa pachitendero chavo pavanoisa nhombo dzavo.

Shiri yakamhara pabazi remuti. Ine mavara machena, gwapa reranjisi ,uye maziso matema, nemuromo mutema.

Bete rine mavara erupfumbu. Rinobhohwa kuvona bete nekuda kwekuti rinofarira kugara panenge paine tsvina. Rine tukumbo tutete nekamusoro kadiki.

Mwana akagerwa pangi akabviswa bvudzi rese parutivi. Pakati bvudzi rakakura uye rakasvibira bvudzi remwana uyu. Kumberi rakachekererwa zvakaisvonaka

Mumba munekapeti yakachenuruka, tafura ineruvara rwegoridhe, masofa aneruvara rwerupfupfu nemakusheni egoridhe. Makashongedzwa zvakaisvonaka kwazvo.

Tafura nemadziro zvakashongedzwa nemavara machena uye ruvara rwedenga. Parutivi panemucheka uneruvara rwegoridhe. Mucheka weruva wegoridhe wakasungwa netambo yegoridhe nepakati.

Roni yakasvibira. Pakadyarwa maheji, ayo anoshandiswa pakushongedza nzvimbo. Maheji aya mamwe acho akatsvukuruka mashizha, zvinoratidza kuti hapasi kuwanikwa mvura yakakwana.

Bhande rinoshandiswa pakusunga hembe. Rine ruvara ruchena nerutema. Kumberi kunokonopera kune simbi. Bhande iri ndere chirume.

Mundiro yedhaka makapakurwa nyama inoratidza kuti yakagochewa. Pane supu iri parutivi nemupunga muchena nechegodo chechibage chine ruvara rwekenya. Parutivi pane avho rakachekwa chekwa. Parutivi zvakare pane masaradhi aripo.

Imba yekurara ine mubhedha uyo une jira rakawaridzwa padenga. Pane mawadhiropu aripo machena. Uye fafitera rine maketeni machena.

Mutambi arikusimbisa muviri wake, wakatononona akadzambira pasi. Akapfeka mukabudura mutema unemuzera muchena nechipika chine ruvara rwedenga neshangu dzakafanira pakumhanya tema.